Chiro chaanotanga kufundiswa madhokodheya ano eitanga kufunda zvyani, anotanga kufundiswa kudzingwaririra ona, kuti asabatira matenda anobva kuarwere. Sakei mweiona echivhare mwiri weshe.

Mukuedza kuderedza kupararira kwemukuhlani yakawanda inota purirwana vantu vanosisa kuti vafundiswe mairirano ngekukosha kwe mvura tichengetedze kuti tisabatwe nematenda awawo.

Zvakakosha yaamho kuti madhokodheya neeshe anoshanda neatenda anonga aine mikuhlani ino paradzirwa akone kuzvidziirira.

Chakapedza mukuhlani webesha mupengo gore riyani kuhloiwa antu eipindwa pakaunganwa kuti waonekwa kuti mwiri wako uri kupisha waitonzi chimboema.

Tinokurudzirwa ana mai kuti ticherechedze mazuwa atinenge takanyorerwa ekundobairisa ana kuti ana edu adziirirwe kumikuhlani inouya.

Ebandiko reutano , anoramba eibude kubanze kodetsera antu eyiabaira kuadziirira kumikuhlani inouya. Ngatiende tikazwe kuti kuri kubairwa.

Mukuedza kuti mikhuhlani iyani inotapuriranwa isapararira tinoona ashandi emuzvibhedhlera eipfeke ngubo inovhara mwiri weshe ngemiro kuti vasabatira matenda.

Chiro chakanaka maningi kuona kuti mwana vako vangwaririrwa ere kumikuhlani inobate ana. Vadonhedzerwa ere zvinonga zveidonhedzerwa amweni ana.

Mwana wako indaka yako ngekudaroko tinosizwe kuona kuti ana edu adonhedzerwa ere abairwa ere kumikuhlane ingauya.

Kune masangano anobatikira utano hweantu pashi reshe. Anogare mishongano yekuonesana kuti mukhuhlani yopedzwa sei, mitombo yobve kuri.

Bandiko rinoona ngezvehutano pashi reshe rinobatana neamweni mapanhla akadziemera mukuedza kuona kuti orwisa sei matenda anobata antu.

Kunenjira dzaka paradzana dzino seenzeswe kugumisa solo reutano kuantu dzimweni dzakona ngedze kunamora mapepa anenge sine mifodho yemukuhlani inoda kufundiswa antu.

Mvura ndiwo musimboti weupenyu hwemuntu ngekudaroko kune mapandiko akaphambaukana ari kuseenza kuonese mvura muntaraunda dzakaphambauka

Mabandla akaparadzana anoite midhibano ngenyika ngenyika eiuya ngendaa yekuonese utano hwakanaka kuvanthu veshe.

Mukuedza kudzivirira kupararira kwendenda dzakapambauka, ndharawunda yega yega inosise kunge inemvura yakachengetedzwa.

Mukuedza kuwanisa utano kuvanhu veshe mumantaraunda ana mbuya utano anohamba eikurudzire antu kuti asaise mandiro pashi ngaake zvitaya.

Kuenda kuzvibhehleya kwabainaka kunyanya nyanya kunana mai akazvitwara ogumeyo ariyo ana mbuya anonge eihloya kuti mwana akagare zvakanaka ere.

Bandla reutano arikudziri antu kuti aseenzese mvura dzemumagandwa ngemuma sawa ngekuti adzizi mvura dzakachengetedzeka.

Ikodzero yemundu weshe kuti awane vhura yakachena ngekudaroko tinoone kuti mumamizi mizhinji makatsiwe migodhi yemvura zvibhorani.

Mazuva anaya ntaraunda yega-yega yakawaniswe mvura yakachena yakavandudzika. Ngendaa yekuti eutano anobatikira utano hwemuntu weshe.

Eutano anotiyambira kuti tisarekere ana eipinde mumamvura emumagandwa mamvurawa anenge ane utachiwana wakawanda.

Mukuedza kuti muntu weshe, awane utano, tinoona muzvikora ana eiwaniswe mvura yakachena, mvura inobve mwakadziirirwa.

Kubudikidza ngechirongwa chekuunze utano muantu ,hurumente nebandiko reutano vakaona kuti antu anosise kuti ange anemvura yakashambidzika musinde yemhatso dzawo.

Mukuyedza kudetseredza dambudziko rendxondo kurikuitwe mishongano nemabandiko akapambaukana veionesana kuti vangapedza sei mukuhlani uyu.

Eutano ari kuite mishongano mwakawanda veichaye bembera kubude eifundisa vantu ngemikuhlani yendxondo.

Anombohamba eutano eichumaire shoko rona rendxondo, antu eifundiswa mumamizi mwavo kuti anochengetedza sei ndxondo dzavo.

Kune mishongano yakawanda maningi irikugarwa ngevebazi rehutano. Eionesana maererano nendxondo kuti antu obetsereka sei padambudziko gurutu iri.

Dambudziko rendxondo hariketiba, kuti wakura here, uri mbuya ere. Rinondobata muntu weshe, saka rinosise kuti ringwarirwe.

Dambudziko renclondo rakuwadze antu azhinji asi rinorapika hai mukaende kuzvibhehleya ariyo madhokodheya akafunda mushando iwowo anomudetsera.

Ewutano anotikuridzire kuchengetedze ndaraunda yetinogara kubidikidza ngekusime miti nekuti mitiyo ndiyo inotipe kupona .

Zvibhehleya zvedu zvikuvane ngezvidoko zvakavakwa eicherechedzevo andani ayana anoseenzese miti paanenge eihamba.

Zvibhlehlera zvedu zvawandudzika mazuvaanaya zvasiyana ngekaretu .Mazuvaanaya zveshe zvinonga zvirimo mubhedu wakanaka nemakumbeze.

Ndinodakara yaambo ngevashandi vandinoone mumakirinika medu nemuzvibhedhlera anhu awawo ndinoone nguwa zhinji eibatikira maningi arwere.

Zvibhedhlera zvabati chakata mumakanyi mwedu. Kwakundodawo hako kubarire mumuzi ariyo madhokodheya anobatsira kuti upone zvakanaka .

Zvikwangwari zvinonga zvakanyorwa muzvibhedhlera muyani matinonga teyi hamba zvinodetsera yaambo aurashikwi ngekuti zvibhedhlera zvakona zvinonga zvakakura .

Kune amweni ana arikufundire hudhokodheya hwekuzobatsira ayani arikushaishike ndxondo. Zvakanaka yambo kuva nemadhokodheya akadaro anodetsera ntaraunda.

Zvaenga. zvekaretu zviyani zvekuti waguma kuchibhehlera woro kanya kanyiwa mundani nemadhokodheya zvineizvi vava kungokurarisa pamubhedhi mucheni wotobhuya zveshe.

Muzvibhedhleya umu dzimweni dzemukuwo tinomboona amweni anenge eihamba ngemadhokodheya. Anonga ari akuru akuru anobva kuhurumende. Anonga achida kuona masenzere arikuita anhu muzvibhehleya.

Chibhedhera chimwe nachimwe chinokurudzirwa kuti ngachinyore, chiye ngerukumbati rwunokombidza zveshe zvinoitwemo mukati mechibhedhlera chakhona.

Pane mukuwo weano tombokomekedza basa raanoseenza mumaoko amarure anawo panonga ari kuchikora eifundira udhokodheya.

Chanakira fundo yemazuwa anaya ayichawandi mapepa okunyora, yakuwande kuseenzesa nyara ,ana akutofundira udhokodhera hwakona eyitorapa.

Ana edu ari kuzvikora zvekufundire urapi, anotofunda eyitoseenzese micheni yakona pamuntu. Nguwa zhinji tinoona anonga aine muntu anonga eimudetsera.

Vafundi vanenge vechi fundira kupinde mu bandiko re utano ane mukuwo wanonga eimbo kurukura edetserane kupanane pfungwa pazviro.

Ana edu arikufunde kuite madhokodheya. Ane mukuwo waanombode kuite tsvagurudzo. Iripo mbadzo dzakona pazvikorazvo, dzinonga dziine mabhuku ekuti anoerenga.

Tine vana ari kufunda kufundire kuzohloya zvinobve muantu anofunda papamusoro pezvakawanda zvinosanganisire mutombo inenga yeisenzeswa nguwa yaanenga eihloya.

Anonga eifundire udhokodheya aya ane mphatso dzawo dzaanonga eiseenzesa zveienderana ngokuti udhokodheya hwakona uri kufundira bandiko riri.

Ana ari kufunda mubandiko reutano cheanotonyanye kufundiswa ngechekudzingwarira sakei mweiona nguwa zhinji vanonga vakagxoka zvinovhare miro nemaboko.

Tinavo ana arikufundire kuita hudhogodheya ari kufundire kuhloya zvinobve mungazi dzeantu. Ana avavo anotofunda eito senze zviro zvacho.

Ana ari kufundire kuite hudhokodheya anofunda nenjira dzakaparadzana dzimweni dzakona dzinosanganisire kuone mifodho.

Kune amweni mapandla anombohamba eifundise antu maererano ngekuziye kodzero dzavo zvichienderana neutano hweana nana mai anenge eide kubereka.

Kune mazuwa anoiswe parutivi ngemapandiko akaparadzana ekufundisa ana echidiki kuti agone kuzingwarira pamukhuhlani wemukondombera.

Mukhuhlani wegomarara wanesa maningi nyika dzeshe pashi reshe naizvozvo ebandiko reutano anoramba eite mushongano eifundisa antu maererano ngekudzingwarira kugonarara iri.

Zvakanaka maningi kuti antu aziye kodzero dzavo maererano ngeutano nekudaroko tinoona mishangano yakawanda yeyiizwa kuzama kufundisa vantu.

Ebandla rezveutano anombohambira muzvikora eifundisa ana ngekuti aziye kodzero dzawo zvienderana ngeutano hwawo.

Tikaningira muzvibhedhlera matinohamba tinoona maakirwe azvakaizwa kuti zvakaiswa mwekuhamhira antu musingachayi zuwa musinganayi mwekutiwo neasingakoni kuhamba anosundwa eihambamwo.

Anhu akawanda maningi arikuoneka eibetsereka, kubudikidza ngezvibhehleya zvinombouya zveidzimikwa musinde nemumamizi medu.

Ndau yechibhedhlera inosisa kunge iri ndau yakahlamburuka ngekuti ndikona kwatinoda kufundira kuzvichengetedza ndikona kwatinoda kufundira hutsanana.

Tinodakara yambo ngezviri kuyizwa ngeamweni mapazi akadziyemera, ari kubatana ngebazi reutano kuake zvibhedhleya mundaraunda dzakaparadzana.

Eutano tinoona eibatikirahe antu ayani anonga akasungwa tinoona nguwa zhinji tikagume pazvibhehlera tinomaona anonga ari asungwa eitorapwawo.

Tinobonga nezvirongwa zvehurumende zvekuake zvibhedhlera zvadzare mweshe mumakanyi qnthu aachanyanyi kuhamba mumango wakakura.

Zvimweni zvibhedhleya unototi ngateyi urikumhatso, ngendaha yemibhedhu yakhona, ngendaha yemakumbezi anonga aripo. Tinozvibonga, antu arikungwaririrwa zvakanaka yambo.

Tino kurudzirwa kuti ti hambire chibhedhleya mukuwo ne mukuwo teimbo hloyiwa ngazi dzedu kuti zvichaka naka ere kana kuti zvashata.

Zvakabanaka yaamho. kuramba teivhakachire chibhedhleya vashandi variyo kusanganisird madhokodheya akhona anotidetsera zvakabanaka.

Patinoguma pachibhendhleya payani tinoona pane zvihlayo. Zvakakosha maningi kuti antu awane pekuhlaya akaemera kuti adetserwe.

Tinokurudzirwa kuti tikurumidze kuenda kuzvibhedhlera, kuzvibhedhlera kwakanakire kuti unodetserwa nemadhogodheya , kwakanikire kuti unowaniswe mitombo yekupedza denda rako.

Madhodha voye tikazwa kuti veutano varikuuya munharaunda mwedu. Ngatirumbe tohloiwa azhinji adetsereka ndizvo zvekuhloiwazvo pachena.

Asharuka atiinawo mumamuzi mwedu, nyama dzavo adzichakwanisi kuti dzirwise amweni matenda. Ngendaa iyoyo, tinokurudzirwa kuramba teienda nawo kuchibhedhlera.

Kune amweni matenda atinoona teirera mumakanyi mwedu umo. Matenda emaoko. Azhinji edu atikurumidzi kuenda kuchibhehleya ndiwo. Zvakanaka maningi kuti tikurumidze kuenda todetserwa.

Tinodakara yaambo ngekuti zvibhedhleya zvedu zvane micheni. Rinyari dambudziko riri dai ngere itsvo yayo micheni yekusenzesa kusuke ngazi.

Tinokurudzirwa antani ,kuti tidakarire kuramba teihloiwa ngazi dzedu, kuti amuna zvitenda ere ,zvati zvaamwo.

Kune mishongano iri kugarwa ngeakuru eutano, ngemadhokodheya maererano ngekupedza mikhuhlani inosanganisira yegomarara.

Zvakabaakosha yaamho kuti tibhuire dhokodheya zveshe zvinonga zveitinesa kuti aone kuti unotidetsera sei.

Tinokurudzirwa antani kuti tisatenga mafuta epabanze emurodhi amweni akona anopedzisira oshaisha muhope mwedu titenge mafuta muzvitoro.

Anamai tinokurudzirwa kuti tiningire ana edu mukuwo nemukuwo tisinganingiri zera rakhona mwana umweni unokona kukanganisike maziso ake eikura.

Kune njira dzakaparadzana dzinokone kuseenzeswa kuti muntu akone kuderedza uwantu hweshuka mumwiri mwake anomufundisa eutano.

Tisagunun'una maningi kuti zviyani tazwi chimboatai uno timupe mubhedhu anthu ayani anoziya madhokodheya anonga eiuya mukuwo nemukuwo eikuhloya.

Tinodakara yaambo ngekubatikira kunoite madhogodheya hutano hweantu. Tinona nguva zhinji eibatana kuti paite chidenda chakura anonge eibetserana.

Madhogodheya akafundire basa rawo, akafunda kakurutu kudzingwarira vona kuti asatambira matenda kubva kuwantu, sakei mweiona akadzivhara miro nemwiiri weshe eiseenza.

Tinokurudzirwa kuti tirambe teiende neasharuka edu arimumamhatso aya kuti amboende kuzvibhehleya ambohloyiwa zvona zvinoadzirira kumikhuhlani yakaparadzana.

Mazuva anaya azvichanetsiba kuhloye muntu kundoemesa muntu pamuchini kuti mweide kuningira zviri mumapapu zvinotobuda pona apapo.

Zvidziyo zveshe zvinonga zveisenzeswa mumhatso dziyani dzokuhloya zvine mwazvinoiswa zvodumaidzwa, zvochisukwa imwomwo eiseenzese magetsi.

Mukaningira panoseenzera muntu unonga eihloya zvintu panonga paine kakaba kekurashira zviro ngazi yakona atopedza kuihloya unosizirwe kutoikanda mukagabako.

Zvimweni zvimichini zvayo zvazvekundoti muntu unokona kuzvisenzesa vega pamhatso pako. Zvimicheni zvekushandiswa kutanangira mukondombera zvekuringira mimba.

Chanakire micheni yechizvino zvino ngechekuti unotoona pane ndaa imweni inoite ngekukudza zvochibude paruxunga dhokodheya eibetsereka.

Michina yechimanje manje yadzara mudzi mbatso dzinohloirwa zvinobva muvantu iri kudetserwa maningu imweni yakona yakatokura zvekuti inonga yeitohambiswa ngemavhiri.

Ashandi anoshanda kudzimhatso dzinohloyiwe zviro anokurudzirwa kuti asabata ngenyara dzawo. Ngadhloke zvidhloko zvinoadziirira kubatsira matenda.

Antu ano senzere muno hloyiwe zviro zvinobva mu vantu ano kurudzirwa kuti ange aka ndxoke zvi ndxoko zvino adziiirira kubve ku miromo ku maoko nepa hembe dzawo.

Munohloyiwa zviro zvinobve muantu munenge muine makaba anonga arimo kuti muine zvinode kudhibaniswa makabawo anenge akanyorwa zvipimo.

Mazuwa anaya zviro zvanaka amunaa. Atichisweri kupedza mukuwo teimirira kuti tikazwi tozopetukahe mwedzi wouya, zviro zvayo michini yayo kuzvibhehlera inotohloya inotokubhuira pona apapo.

Mvura nengazi dziyani dzinotorwe mumwiri mwedu dzeiendeswe kumhatso dziyani kunohloyiwa dzinogumeyo dzoiswa pandau yakanaka yekuti azvirashirikiba zvinenge zvakachengetedzeka.

Michini yaayo mazuva anaya yeidetseredzana neruxunga zvaayo mazuva anaya hazvichatori nguvaba kuti uzwe chiyaiyo chako waende kuchibhedhleya.

Ebandiko rekuhloyayo ariyowo kubandiko Rana amai akadzitwara anotoseenzesi zvimucheni zvekutozwa kuti mwana urikufema zvakanaka here.

Mumbatso dzinohloerwe mitombo nezvinobve antu. Imhatso inosizirwe kunge iri mhatso yakahlamburuka. Isina zvimweni zviro zvinonga zvakandodzara peshe-peshe.

Mukuedza kuderedza mikuhlani yakaparadzana kuti ibate ana, ana edu tinoona nguva zhinji eyirambe eyibayirwa, ngatiende neana edu abayirwe.

Munoziya ere kuti mukaka waamai chiro chakakosha maningi? Anamai ano kurudzirwa kuamwisa ana awo mukaka wemuzamu mwana achi ngobarwa.

Kune amweni madhokodheya anoisa zvibhedhlera mukati medhorobha. Anokurudzirwa kuti ngaanyore zvikwangwari zvinokombidza kuti apapo pane chibhedhlera.

Zvakabanaka yaamho kubarira mwana wako kuchibhehleya, unonga uri munyara dzeantu vakafundire basa rakhona. Madhokodheya anonga arimwo.

Anamai ayani anenge eide kubereka anoakirwe mhatso yavo pachibhehleya. Poiswe anoshandeyo anenge akandoemera awawo. Ariyo madhogodheya arikutofundira izvona zvega.

Tinokurudzirwa anamai kuti tikasire kuenda kuchibhedhlera kuti taona zviyani kuti tadzitwara zvinoderedza amweni matenda anonga eida kubatira pamwana.

Ana mai anokurudzirwa kuti ayende kuchibhedhleya, nguwa dziyana dzaanonga atware mimba, eyiramba eyindoyenda kuguma paanobara, kuguma mwana abuda eyindobayirisa.

Kunyore zvikwangwari pazvibhedhleya kunodetsera yaampho, dzimweni dzemukuwo munoda kubereka, munoda kuhloiwa mimba, munotanga maerenga kuti mamooda kupinda anohloya ere mimbadzo.

Ebandla reutano anombodaidzire mihlongano kuti ana Mai auye ngeana avo eifundisa kuti angangwarira sei ana panguva yavanenge veikura

Hutano hwemwana hunoonekwa kuti makahungwaririra kubudikidza ngekuone kuti mwana wadonhedzerwa ere mitombo yeshe nekubairwa kudziirirwa kumikuhlani yakaparadzana.

Zvibhehlera zvizhinji tinoona zviine bandiko rinonga reinde ana mai neana ngendaa yekuti ana adodori anokurumidze kubatira matenda.

Michini yadzaremo muzvibhedhlera mwedumo. Tinobongga yaambo. Hino dambudziko gurutu ngerekuti azhinji ahaihanire ngenyaya yemututso inodiwa kuti upindemo.

Zvimweni zvibhedhleya zvabudirira zvotoseenzese zvidege kunyangari kutumira ngazi kubva kunechimweni chibhedhleya kuenda kunechimweni zvinokasira azvimbotori nguva ba.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nekuzvikora yefundo yepadera-dera zvevantu vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera. Vafundi vanokurudzirwa kumbangwinyisira yaamho ngezvifundo zvavozvo.

Matuluzi anosenzeswa ngemadhogodheya nguva yaanenge eivhiya vantu. Anosise kuti angwarirwe pandau yakahlamburuka.

Mushando wakurerukira madhokodheya muzvibhedhleya umu ngekuda kwemichini inosanganisire zvihlayo zvekuti muntu aone kuhloyiwa, zvaayo zvinodetsera.

Mune matuluzi akawamnda maningi anooneke muzvibhehlera. Amweni ano seenzeswe pakutorapa antu, amweni ano seenzeswe pakunasira michini inonga irimwo.

Muchini yorerutsa basa mazuwaanaa zvaiya zvekaretu zviyani zvekuti unopedza mazuva akawanda weihambira chibhedhlera zvinezvi musi wawaeenda uwowo unotohloyiwa .

Matuluzi anosenzeswa ngemadhokoteya akawanda maningi amweni anoseenzeswa nemadhokotera anoite zvekuningire nekubvise mazino eandu.

Nayeti dzatinoona dziyani muzvibhehleya dzinosiyana ngemaseenzero adzo, dzinosiyana ngendau yadzinode kunge dzichibaira, dzinosiyanahe ngezera remuntu urikubairwa.

Muzvibhehleya mwedu mwanaka mazuano aya mwane mubhedhu ine zveshe inoita zveshe zvaunonga weida kuti weida kuterama ,kuti weida kuata wakadzakira inoita zveshe.

Huma tuluzi huno senzeswe ne madhokodheya hwaka wanda maningi umweni hwakona hunoite zveku senza huri pama getsi humweni hwakona hunoite yeku chajiwa kungatee rutunga.

Mukuedza kudetseredza kuti antu ayani okorere kuhamba, aone kuhamba, zvaayo zvekuhambisa zvimucheni, zvimweni zvakhona zvinonga zveitoiswe pamabhatiri, aachasundiwi, unondohamba ega.

Madhogodheya nevanosenza muzvibhedhlera vorerutsirwe pamushando wawo kubudikidza nemichina yechizvino zvino inosanganisira mibhedhu inohamba.

Naitidzo dzinosiyana muhambire wadzo ngemushandire wadzo dzimweni dzinonga dzeisenza kuisa mvura mumwiri wemunthu dzimweni dzinonga dzeitosenza kubaira mitombo mumwiri wemunthu.

Michhini yawanda muzvibhedhleya, yadzaremwo ,chezvinondoda ngechekuti ngaiseenzeswe ngemunthu umwe, ndokuti muchhini ,iyona ikone kugara kwenguwa yakareba.

Dzimweni mbatso dziri muzvibhedhlera dzakakosha maningi mbatso dzinofanana nedzinovhiirwa antu dzinosisa kunge iri ndau isina zviro zvakawanda inoshaishidza antu osenza.

Kunemathuluzi akawanda maningi anosenza muzvibhedhlera, zvochiyenderana ngokuti zvinoda kusenze pari. Zvimweni zvakhona zvinosenze kumazino.

Basa rekuhloya rarerutswa muzvibhehleya kubudikidza ngemicheni yadzaremwo muzvibhehleya zvakawanda anhu arikudetsereka maningi.

Madhokodheya edu nana mukoti edu eyi hambire arwere anonga aka piwe mubhedhu haacha neseki baa ngeku tware zviro kwane zvaka gadzirwa zvakaite zvingoro zvano bekemo zveshe osunda.

Mazuwanaya muzvibhedhlera maane mibhedhu inohamba , mibhedhu I gave yemwana mudoridori, ingava dzevantu vakuru dziriyo dzohamba dzine mavhiri.

Pane matuluzi ano seenzeswa ngemadhokodheya anosanganisira zvigero nguvaiyani yemaronda dai kuvhiye muntu zvirizvo zvinosisa kungwarirwa pakanaka.

Matuluzi anoseenzeswa ngemadhogodheya anosise kuti angwarirwe pandau dzakachena. Agezwe ngemichini paanonga apedze kuseenza.

Ku uya kwaite micheni yechi manje manje kwa rerutsa basa raka nyanya mu zvibhedhlera madhokodheya ondo senzese mucheni apedza oku bhuyire mutombo yekundo tenga.

Madhokodheya edu anoseenzese mathuruzi akaparadzana zviendoenderana ngedenda raanonga eirapa panguwa dzacho. Zvinokurudzirwa kuti zvonazvo zvichengetedzwe, zvingwaririrwe.

Madhokodheya paanonga eiite mushando wawo zviyani wekuvhiya, anosenzese mathuruzi akaparadzana. Mathuruziwo anode kungwarirwa kuiswa pakanaka pasikapindi mvura.

Pane imweni mitombo ngezvimweni zvimaturuzi zvinokurudzirwa kuti zvinge zviripandau kakurutu, inoungana vantu kuitira kuti kana pane akuwara akurumidze kuwana rudetsero asati agume kuchibhedhlera.

Micheni iri muzvibhedhlera yakauya ngekurerutsa basa kuvahloyi hazvichatori mukuwo wakareba kuti utambire zvinonge zvabuda mungazi yako.

Zvekuseenzesa zvinoseenzeswa ngemadhogodheya, zvakawanda maningi. Chezvinoita ngechekuti unonga eichiseenzera pari ,ngezera remuntu unonga weichichiseenzeserwa.

Kune mathuluzi anowanzoseenzeswa ngemadhogodheya muzvibhehleya nguva iyani yaanonga eivhiya antu kana kuti eishande maronda eantu, inosise kuti ichengetewe pakanaka.

Mushando wareruka mu zvibhedhlera madhokodheya o rerutsirwa basa ku budikidza nge micheni yechi zvino zvino yayo oto rape antu eyi senzese ru ndxunda.

Micheni yaayo mazuwanaya irikushanda ngemasaisai mizhinji yakona zvinoseenza ngemasaisai, ngemagatsi asi zvirikudetsera yambo.

Mukuyedza kudzivirira kutapuriranwa kwematenda anhu anosise kuti avhare miro dzawo ngemiromo zviriyo muzvibhehleya ngemuzvitoro zvinotengese mitombo.

Tinokurudzirwa kuti kana tapuwa maphirizi zviyani kuchibhedhleya, tisagumire panjiraba kuti ndape kuti ndatombo kuti ndapona usati wapedza eshe.

Mitombo yechingezi painouya payani unouya iri mumaku bhokisi inosise kuti mwaino rongedzwamo irongedzwe zveienderanana nematenda ainorapa

Anosenza muzvitoro zvinotengesa mitombo anokurudzirwa kuti ngarongedze mitombo zveienderana nematenda ainorapa izvo zvinozovadetsera ohina antu.

Mitombo yechimanje-manje irikuoneka iri mumhando dzakaparadzana. Imweni yakona inenge iri maphirizi, maphirizi akona amweni anouya asikazi kupfekedzwa ,amweni anenge akaputiridzwa.

Abereki tinokurudzirwa kuti tikurumidze kuenda neana kuzvibhedhlera kana teinge taona kuti okotsora zviyani zvimweni zvakona zvinenge zvode dhokodheya.

Tinokudzirwa kuti kana tamwe mitombo zviyani timwe teipedza haiwa kusirawo amweni kuti pamweni mayi angu angazotemwawo ngesoro ngandichengete haiwapi.

Mitombo inorapa mikuhlani yeshuka inouya iri mumapato akapambauka Amweni majekiseni ekuti muntu unonga eito zvibaya zuwa ngezuwa.

Mitombo mizhinji yekumwa, yakuuya mukati mwakhona mwakabekwe kakomichi. Kakomichiko kanokombidza mutombo waunosise kumwa.

Anhu onake makanda awo imwi woye ngekuhope kwawo kubudikidza ngemitombo yedu yechibhoyi iri kutorwa yeinasirwa yeihloyiwa antu eitenga.

Payani patino hiniwa mitombo kuchitoro che mitombo ngati erenge ka bhokisi kakona kuti mutombo uwowo ngewe kumwa ere zvinenge zvaka nyorwa kana uri wekumwa.

Mapilizi abayanaka yambo, mazuvanaya ngekuti mapilizi anechipimo. Kudhaya ko tayindophuza zikapu weyingomwa. weyindomwaa zvichina chipimo.

Arikunasirwa maphirizi maina mhando ngemhando kaindi ngekaindi. Asi eshe arikuporesa matenda akaparadzana ngatidakarire kumwa maphirizi.

Paripamuzi zviyani, zvinokurudzirwa kuti munge muyine ndau imwechete, yamunochengetere mitombo yenyu, panowa pasingahaniri ana adoodori.

Mitombo yaana inouya iri mumhando dzakaparadzana chatinoona ndicho kazhinji kakhona kabhodhoro kana bhokisi rinenge rakaiswe mufodho wemwana.

Tinokurudzirwa andani kuti tapuve mutombo zviyani anyari maphirizi. Ngatimwe maphirizi akona eshe zveanokupa akawanda kudaro anonga eitozviziya.

Zvinokurudzirwa nemadhokoteya kuti wapuwe chikaba chemaphirizi, ngatimwe maphirizi akhona kusvika tapedza eshe, ndokuti tipone.

Mitombo yechikotsoro iri mumhando dzakaparadzana zveienderana nekuti chikotsoro chako chinorwadziraa pari amweni anenge eibuda mabesha amweni anenge eizwa muchipfuva

Mitombo yechingezi, inowanikwa mumapato akaparadzana. Imweni yakhona ngeyekunasire makanda. Tinoionemwo, muzvitoro zvinotengese mitombo.

Kune njira dzakawanda dzinosenzeswa nemichina yechizvino zvino pobudisa mutombo mumwiri wemuntu dzimweni dzakona ndedzekubaura naiti wochiisirwa iri mvura.

Kuti tanyorerwe mitombo zviyani amweni tinosise kude kunotenge mupato /murodhi mwatinoti mwakachipa ,kuchipirwako akuzi kumbonaka nyanyeyi mitombo yekudzora iyi ngatitengeyi muchitoro chinotengese mitombo.

Mitombo yechizvino zvino iriyo ino senza kugadzirise makanda edu ngawa une dambudziko riri mitombo yakona inoonekweyo kuzvibhehleya .

Tinokurudzirwa kuti patinopuwa mitombo zviyani kuchibhehleya tivhure kapepa kanenge karimo kana pabhokisipo tierenge tisati tatange kuseenzesa mitombo.

Tinokurudzirwa kuti patinohiniwa mitombo payani dai kuchibhedhleya dai kuchimhatso chinotengese mitombo ngatiningire kuti uri wemuchibhodhlera ningira kuti chibhodhlera chakona ndiwe ere watanga kuchibeura.

Mitombo mi zhinji ye muzvi kabayo ine mazuva ayinozi ukavhura uno sise ku senzesa atisisi kupedze gore reshe teindo senzese mutombo umwe.

Mwaizviziya ere kuti anotengese mitombo ayani anematsamba anobhuye kuti aneimweni mitombo yaanokone kukupa usikazi kuende kwadhokodheya.

Tinokurudzirwa kuti hayi patinohinwe mitombo payani munekapepa kanenge Kari mukati. Ngatisatange tasenzesa mitomboba tisati taverenga zvakanyorwepo.

Azvitenderwiba kuti wapuwe mutombo uri muchikaba wogume kumbatso woubudisa woisa mukapepa paanouisemo anenge eitoziya unopinde kusenza uri mukagaba.

Anonasire mitombo anokarakadza yaambo kuti kune amweni asizi kufunda ngendaa iyoyo anoti anasire mutombo unoise mufodho unokombidza kuti ngewemwana uyu.

Kune mitombo yakawanda maningi inokone kumwiwa ngeantu ayani ane dambudziko rekukwira kana kuderera maningi kweshuga.

Mitombo iri kuuya iri munhando dzakaparadzana zvochienderana ngekuti dhokodheya okunyorera uri amweni acho majekiseni amweni mapilizi.

Kune ayani antu anoita dambudziko rekuti ukagume pane maruwa madziso anopupira. Hino munobhiirwa kuti mitombo yechiyungu iriyo inopedza dambudziko irona.

Anoona nezvendxondo dzeantu anemukuwo wanotombo hamba mumamuzi eifundise antu maererano nemukhuhlane uwowo.

Mwaizviziya ere, kuti pazvibhedhleya pane ndau dzinochengeterwa, kana kuti dzinobetserwa ,ane dambudziko rendxondo?

Ebandiko reutano anobatikira maningi ana nyanyei munguva iyana yenjodzi. Ana anosise kubudiswemo eiiswe kundau dzaanochengetedzeka.

Hwana hwedu hurikutange kufunda hunokosheswa utano hwavo. Ngendaa iyoyo hunokurudzirwa kuti huvane mukuvo vakati vandeii hwekuti hunonga hweitamba huri vega.

Kune amweni mapandiko anodziemera anobatikira utano hweana. Tinoona dzimweni dzemukuvo eibuda eihambe muzvikora eione kuti ana arikuvana utano hwakanaka ere.

Kuti kwaite mukhuhlani zviya dai mukhuhlani unode kudziirirwa euthano anoziyisa vanthu kubudikidza nekunyore matsamba kuvanthu nekunamire papepa.

Ikodzero yemwana weshe atobarwa kuti awane hutano hwakanaka naizvozvo vezvibhedhlera vanenge veipa mutombo kuwana ava pasina mutuso.

Ewutano anobatikira maningi, kuwona kuti ana akagara zvakanaka ere, kunyanyeyi ayani anorarama ngeurema, kuti aasi kushungurudzwa ere mwaanogara.

Hwana hwedu hunongwaririrwa ngeveutano kubudikidza nenjira dzakaparadzana. Anonga eitopuwa zvekuseenzesa nguva zhinji, zvekuerenga nezvekutambisa.

Utano hweana hunongwaririrwa maningi. Tinoona nguwa zhinji eimbounganidzwa ana aya anenge ane utenda hwakapambauka eimbofundiswawo zvimweni.

Munthu weshe unokurudzirwa kubatikira utano hwemwana, nyanyei ana mai anonga achigara neana nguwa zhinji anosisa kuona kuti ana abairwa ere naiti dzao ngemukuo.

Atikurudzirwiba anamai kuti tipe ana adodori aya mitombo yechiantu, tinokurudzirwa kuti waone kuti kopishe mwiri ngatirumbe nako kuchibhedhleya kandoongororwa kudetserwa.

Kune rimweni bandiko rinoona ngezvekuchengetedzwa kweana anorarama ngeurema. Kuona kuti arikuvana utano hwakanaka ere, haasi kushungurudzwa ere mwaanogara.

Ana arikutange kuyaruka anokurudzirwawo kubatikira utano hwavo kuburikidza ngekugwinyise miiri yavo achiita zvakaita sekuchovhe mabhasikoro.

Kunemapandla akaparadzana anoningira utano we ana. Amweni akhona, anonyanya kudetsera aya ana kabarwa ayine wurema, eyapa zvekusenzesa.

Ngendaa yekukosheswa kweutano hwemwana , eutano anombohamba mumamizi eifundise antu kuchengetedza kungwarira ana awo achengetedzeke kumatenda.

Ebandiko reutano pashi reshe anobatikira maningi utano hwemwana kusanganisira kuona kuti mwana wabairwa ere majekiseni ake eshe kusanganisira nekuti waona chekurhya ere.

Mudzimai weshe une mwana uno kurudzirwa kuti nga ende ne mwana ku zvibhedhleya mukuwo ne mukuwo unonga waka nyorwa pa kadhi rake kuti mwana awone ko bairwa adzivirirwe ku matenda.

Utano hwemwana hunobatikirwa maningi ngeebazi reutano ngendaa iyoyo anamai tinokurudzirwa kuti tirambe teiende kuchibhedhlera nevana vedu.

Madhokodheya anoseenzere mumhatso dzekuvhiye antu anoseenza nguwa dzeshe. Dzimweni dzemukuwo anoseenza ngeusiku. Sakei munosise kunge muine mwenje wakakodzera.

Tikaguma kuchibhedhlera zviyani madhokodheya ariyo akatofundira basa rekutobhuya ngeanhu eiabetsera kuti ndlxondo dzavo dzirerukirwe.

Ashandi eutano anofundire mabasa akaparadzana. Kune rimweni bandiko remadhogodhera rinosenza kudzoredzanisa nyama dzeantu pandau ngemakodo eantu pandau.

Mubazi rezveutano mune rimweni bandiko rinoona ngezvekudzoredzanisa nyama dzeantu kunotorinewo nezvikora zvakona zvekuvafundisa vanavavo .

Muzvibhedlera mune madhogodheya akafundire mabasa awo ,aakumani baa wemazino unomira ari wemazino wemadziso unoema ari wemadziso .

Madhokodheya atinodhibana nawo muzvibhedhleya ayani anthu akatofundire mabasa ao umwe naumwe unofundira basa rakwe wenzee unondomira ngenzee.

Kubanja rezveutano mune rimweni bandiko remadhogodheya anosenza panonga pakuvara antu. Kana kuti panenge paitike njodzi anope rubetsero rwekutanga.

Michini yaayo mazuwaano yakaite ekuseja naa. Imweni yakhona dhokodheya unonga eitorapa muntu amweni akatoningira umwe naumwe pamuchini wake haaendi pamuntupi.

Kuzvibhehleya kwetinoenda kuya tisasisaba ashandi emwo, antu akafundire basa ravo, anoziya maitirwe azvo, nekudzingwarira ona pachavo.

Kune anoona ngezvekudzoredzanisa ndxondo dzaantu. Tinoona veiite mishando yavo, dzimweni dzemukuwo anotobuda newe pabanze eitohamba newe mweitobhuya.

Tinodakara yambo ngeandu anotiashira patinogume kuchibhedhleya. Madhogodheya akafundire basa ravo, kunyazwi kubaya naiti anonga eiziya zvaari kuita.

Tinodakara yaamho ngokuti mazuwa anaya azvichaketwiba kuti uyu intombi here kana kuti mujaya anhu eshe taakungovaona mumabasamo

Kudzingwarira muntu kwakangonaka kukoshesa utano hwako tinoona madhokodheya muzvibhehlera muyani akazvifukidza akadhloke zvidhloko zvekuzvidziirira

Hetinoiona micheni iyani muzvibhedhleya, haindoti wabate wabate. Ine antu anonga akatofundira kuiseenzesa micheni yonayo, haindobatwi nemunhu weshe weshe.

Muzvibhehlera zvedu tinoone kuti mune madhokodheya akafundire mishando yakaparadzana. Amweni akafundire zvekuningire madziso evantu.

Kune rimweni bandiko ririkuseenza maningi muzvibhehlera mwedumwo. Bandiko rinoona nezvekudzoredzanisa nyama dzemuntu pandau. Ungaa wakakuvara munjodzi, dai wakaite dambudziko riyani rekuoma mutezo, anokudetsera.

Mazuwanaya kwasiyana nekudhaya kuyani kwekuti dhokodheya umwe ndiye aiona matenda eshe , zvinezvi wemadziso aema aeiwemadziso, wenzee oema aeiwenzee.

Painouya muzvibhedhleya michiniyo pane munthu unotofundiswa kuuseenzesa saka tisayeyaba anthu aya anenge eisenzesa michini anotoziya basa rawo.

Antu anodakarira maningi kutenga zviro zvakachipa kubanze, tisatatenga zviro zvepanze, kunyanyeyi mafuta ekudzora ngemitombo yekudzora inotishayishira makanda edu.

Anoshande munotengeswe mitombo anokurudzirwa kuti arongodze mitombo yavo , ngenjira yekuti unopindemwo ukone kuyerenga asati atenga mutombo yakona.

Muzvitoro zvinotengese mitombo tinoonavo muine zvimweni zvinosenzeswe kudzoredzanisa nyama nemakodo evantu pandau dzavo. Zvimweni ngezvemarenje, zvimweni ngezvemaku...

Kazhinji kakona chitoro cheshe chinotengese mitombo, chinosise kunge chiine kabati rinotondorera, ngendaa yekuti imweni mitombo, inode panotondorera.

Muzvitoro zviyani zvinotengesa mutombo munoonekwawo mweitengeswa zvimweni zvakakosha zvinosanganisira mikaka yeana inonga yaka chengetedzeka.

Mbatso dzinochengeterwa mitombo dzinosise kunge dziine munopinda mhepo ngekuti imweni mitombo inoda munenge mechaya mbepo .

Mhatso inochengeterwe mutombo inosisa kunge iri mhatso yakahlamburuka ine makabati anenge akaiswe mutombo yakarongedzwa zveienderana nenhenda yedzinorapa.

Anoseenze munotengeswe mitombo anokurudzirwa kuti mitombo ngairongedzwe zvakanaka zveinderana ngematenda eyinorapa.

Kusime mimbuti muberere mwemhatso dzedu kwakakosha maningi nekuti mitombo iyona inotidetsera nguwa dzenjodzi zviyani.

Kune zvimweni zvibhehleya zvekuwani zvakasarudzwa ngehurumende kuti rive dura redzidzo yevana vanonga veifundire kuite madhokodheya.

Tinokurudsira kuti antu atenge mitombo muzvitoro zvakapuwe mapepa ekutengese mutombo antu asadakarire kutenge mitombo yekubanze.

Ndau dzinochengeterwe mitombo dzinosise kunge dzirindau dzakachengetedzeka. Ngendaa yekuti kwaanembavha mazuva anaya, dzinosise kuchengetwa.

Zvitoro zvinotengese mitombo nguwa zhinji tinoendemwo tichiona mwakabeurwa. Chero taenda madekoni chero mangwanani zvakakosha izvozvo kuti zvigare zvakabeurwa.

Anoaka zvitoro zvinotengese mitombo. Anokurudzirwa kuti ngaaise zvitoro zvavo pasinde nemuzi yeantu, pasinde ngezvibhedhlera.

Mu zvibhedhlera munonga muine movha dzemwo dzinonga dzei senza mabasa akaita seku tware mitombo kana kutware arwere amweni.

Utano hwemwana hwakakoshera muntu weshe, ngekudaroko anamai anosisirwe kuti agagare einobairisa ana kuvadzivirira kumikhuhlani.

Antu ayani anonga arimo muzvitoro zvinotengese mitombo handozire antu jee. Antu akatoende kuchikora kutofundire basa irona kufunda zvifundo zvepadera-dera.

Anoseenze muzvitoro zvemutombo anokurudzirwa kuti ngaasatengesere antu mitombo yeshe-yeshe asingazi kubudisa pepa kana tsamba inonga yabva kwadhogodheya.

Anoseenzere munotengeswe mitombo anokurudzirwa kuti mitomboyo ngayirongedzwe zveyienderana ngematenda eyinorapa.

Dando ririkuitwa ngevanotengese mitombo tinoridakarira tinoone kunyazwi mwedu mumabuyamwo takutoone zvitorozvo zvinotengese mitombo.

Zvimweni zvitoro zvinotengese mitombo zvinonga zviri pakati pezvimweni zvitoro sakei zvinosisirwe kuti zvinyorwe paiswe zvikwangwari anhu akone kuerenga.

Ezvitoro zvinotengese mitombo, anokurudzirwa kuti aise zvikwangwari zvinoerengeka kuti muntu akone kuona kuti apapo panotengeswe mutombo.

Ezvitoro zvinotengeswe mitombo , anokurudzirwa kuti ngaanyore magama anooneka ngemuntu urikuretu , muntu weshe aziye .

Mhatso dzinotengeserwa mitombo dzinotopuwa matsamba ekuti mwakakodzera. Mushure mwekunge aona kuti zvaanoda zvirimwo ere. Mune makabati ere ekurongedzera mutombo.

Vezvitoro zvinotengese mitombo vanokurudzirwa kuti zvinge zvakabeurwa nguva dzeshe kuti antu aone kudetsereka peshe paanenge eide mutombo.

Chibhehlera choga-choga chinokurudzirwa kuti chinge chiine movha yekuseenzese munguva yenjodzi. Dai kwarwariwa dai kune mutombo unonga weide kunotorwa.

Ebandiko rezveutano anombohambire ana neaari muzvikora zvepaderazvo eiafundisa kuti adzingwarire panguwa yaanenge ari pachikora.

Eutano anohamba mwakaparadzana eifundise antu maererano ngeutano hwawo. Anohamba mwakaite mumakambani.

Antu odetsereka mundaa dzeutano hwavo, kubudikidza ngeeutano anohambire antu mungaa mumakambani, mungaa mumataundishipi, eidetsera vantu kuvape utano.

Mukuedza kuderedza zviyaiyo mukati menyika, tinoona ebandiko reutano, eihamba mweshe, mweshe eiparidza soko reutano.

Mukuedza kuderedza mikuhlane inokanganisa ana ari kuyaruka, tinoona eutano eyimbohamba munyari muzvikoro, peshe mumantaraunda eibaira nekudonhedzere ana.

Eutano anosenzese njira dzakaparadzana mukupedza mukufundisa eruzhinji manyaya maererano ngeutano . Dzimweni dzemukuwo anonga ane mabhuku anonga aitohina antu.

Kune njira dzakasiyana siyana dzinoseenzeswa ngeeutano mukuedza kudetsera kuti antu aziye utano hwavo. Dzimweni dzakona ngedzekudxoka nxubo dzinonga dzakanyorwa.

Eutano anosedzese njira dzakaparadzana dzekuedza kufundisa antu mairirano ngeutano rwana imweni njira ngeyekunyora mapepa einamira mundaraunda dzakaparadzana.

Mukuyedze kupedze mikhuhlane inonge yabata muntaraunda, eutano anobuda eichaye bembera eitenderera einyore maphepa kuti antu afunde.

Tinokurudzirwa anhani kuti tazwe zviyani kuti eutano arikuuya musinde mwemizi yedu ngatiyende todetsereka nguwa zhinji anenge eitohina anhu mitombo ponapo.

Amweni anoramba piyani kuenda kuchibhedhleya mangwanani ayani eiiti togumeyi tombofundiswa ndiwe urikutokorera antu azhinji arikutodetsereka ngezvidzidzo zviyana zvinoizwe mangwanani ayani.

Ana mai voye nana baba voye tikazwe zviyani kwadaidzirwa kuti uyai kumudhibano vezveutano. Ngatiende tisa korera tinobetsereka maningi pautano hwedu.

Eutano anombochaye mabembera ,mumakanyi mwatinogara, eihamba akanyore maphepha ,ekuti anhu angwarire utano hweana ngekuaremekedza.

Antu arikudetsereka maningi ngezvirongwa zvinomboitwa ngeeutano zvekuhamba mumakanyi eidetsera antu pachena ,zvisina mutuso.

Ana ekuzvikora zvepashi, anosise kuti afundiswewo maererano ngekudzibata, azive zviro izvozvo achiadiki, kuti ana asashaishikaba asati akura .

Ngekuda kwemukhuhlani iri kuwanda mazuwa anaa yegomarara remuchibhereko madzimai anokurudzirwa kuti ngaati pano ngeapo eienda eimbondohloiwa zvibereko zvawo.

Kuti mwaone kuti mwadzitwara zviyana mukaenda kuchibhedhleya pane mapilizi amunopuwa anenga eida kudetseredza mukukura kwemwana.

Mukaona mabarire mwana wenyu kuchibhedhlera mamubarira munyara dzakanaka maningi munodetserwa zveshe kubvira kufundiswa kuyamwiswa kwemene.

Ndombi dzedu dziri kutanga kuyaruka dzinofanira kuzi dzifundiswe maererano ngekuzvichengetedza utsanana hwemene panguwa yaanenge ari guruwa.

Kune bandiko rinoona ngezveutano yeaana pashi reshe rinoona kuti ana adonhedzerwa ere ana aone chekurya ere nguwa zhinji.

Zvinokurudzirwa kakurutu kuti anamai tidakarire kundoberekera ana edu kuzvibhehleya. Ndikona kune madhokodheya akafundire mushando wakona.

Kune amweni ma pahla anodzi emera nguva zhinji tinoona eyi hamba mu zvikora eyi detsere ndombi dzedu ngeku dzipa zvikwanisiro zveku senzesa munguva yavo yaanoende muguva.

Kune njira dzakaparadzana dzinoseenzeswe mukuronga mburi. Dzimweni dzakona dzinosanganisire dzekubairwa, dzimweni ngedzekumwa maphilizi.

Kunenjira dzakasiyanasiyana dzinosenzeswe pakuronge mhuri dzimweni dzakona dzinosanganisa zvinopfekerwa mumwiri mwemuntu amweni mapilizi.

Ana ari kutange ku aruka ano sise kuti afundiswe ma ererano nge nyaya dzeku bara ngekuti zvino detsera kuti ana asa tange kuita zvepa bonde ari adodori.

Kune antu ayani anoite zvemitambo, pane zvimweni zveanosisirwe kunge eiseenzesa zvinokone kudziirire makodo awo kuti asakanganisika paanenge eiita mitambo.

Anti ayani anoite zvemitambo ,anoita zvekugwinyise mwiri yavo, ane mitombo yavo yaanosise kuseenzesa kuti mwiri yavo igare iri pandau.

Mutombo mukurutu kune antu ayani anoite zvekurumba ngezvekutamba mabhora ngezvekusimbise mitezo yavo imvura. Anosise kuti awanze mvura.

Mutombo umweni mukuru unokuridzirwa ngemadhokodheya kugwinyise muwiri dzedu kumuka mweimbotatamura mangwanani ayani ngemadekoni mabve kumushando.

Eya micheni yadzaremwo muzvibhedhleya. Imweni yakhona inohloye ngendxondo dzemene hino chikurutu inyaya yemutuso wokuti tikone kupindemwo mumuche.

Tinobhiirwa ngeveutano kuti kugwinyisa mwiri wako muntu kutosimbise nyama yako kunodzinga amweni matenda anouya, ngatimukei mangwanani aya teimbotatamure mwiri dzedu.

Umweni mutombo mukurutu weutano hwakanaka kusimbisa mwiri yako muntu kumuka weirumba nekutatamura mwiri wako mangwanani ega ega .

Kune ayani anoite mabasa ekusimudze masimbi mabasa ekugwinyise mwiri madhokodheya anoakurudzira kuti ngaawanze michero ngemiriwo pachikafu chawo.

Pane humichini hwatinokurudzirwa ngemadhokodheya, kunge kuti tinge tiinahwo mumamizi mwedu, hunosanganisira hwekuone kuhamba, kwengazi.

Michini yaamwo muzvibhedhlera iri kuseenza kurerutsira basa kumadhokodheya , irikuseenza hee kuti zvisapedza mukuwo wakareba peitsvakwe ndaa pamuntu.

Antu odetsereka amunaa mumamuzimwo kubudikidza kubudikidza nemuchine yechimanje manje ,antu otokwanise kurapiwa eitoona paruxhunga.

Mushando varerukira ashandi emuzvibhedhleya mazuva anaya kubudikidza ngemicheni. Imweni yakona kundonangisa paneboko remuntu chotobhuya zvinonesa muntu.

Kubudikidza nemichini yechizvino zvino, madhokodheya orerutsirwa mazuwa anaya, zvimweni zvimichini kwangowa kungo nangisa pamuntu, choto reketa zviripo.

Kubudikidza nemichini yayo yechizvino zvino muntu akutokona kubhuya ndichiremba pachivhiti vhiti weitozvihloya veitokubhuira zvekuita.

Kubudikidza ngemichini yechizvino-zvino yaayo iyi, kurapa kwaakuite nyore kumadhogodheya. Unokone kutorapwa urimwo mumbatso mwako nemichini yechimanje-manjeyo.

Mbatso dzino senzere madhokodheya dzino sise kunge dziri mbatso dzaka hlamburika dzinonga dzine zveshe zvaanonga eyida nguva yakona ku senzesa.

Uka gumemwo mumbatso muyani munenge muina dhokodheya unoonakuti munenge muinezvese nezvi mucheni zvinonga zveimudetsera zvinenge zvirimwo patebhura.

Mushando weku rapa antu wa rerukira madhokodheya ngenda ye micheni yadzare mu zvibhedhleya zvi zhinji zvakona zva kundoitwa nge mucheni.

Eutano odetsereka yamho ngemicheni yechizvinozvino amweni okone kutobhuya ndidhokodheya paruthlunga amweni otoone pazvivhitivhiti.

Mishando yezveutano yarerutswa maningi kubudikidza ngemichina yechizvinozvino yayo inosanganisira yemakombuta.

Zvawanda utekwerede hunosenzeswa ngemadhokodheya muzvibhedhlera zvimwe zvimuchini zvinenge zveitobairwe pamagetsi. Zvimweni zvakhona rukunga.

Zvakakosha maningi mukore unowu watorarama, kuti muntu ange ayine ruzivo mayererano ngemitombo yechibhoyi, inodetsera kakurutu.

Tinobonga yaamho ngearikukoshesa mitombo yedu yechiantu tirikudakara yamho ngekuti vantu azhinji aavhadakariri mapilizi ba.

Amweni maruva atinoona mumamizi mwatinohamba umo tinosise kuvvunza. Dzimweni dzemukuwo inenge itori mitombo inorapa mikhuhlani yaunenge uinawo.

Chakanakire mitombo yedu yechiantu ngechekuti audusi mutusoba kundobuda kuti yeyi tsiwa kundotere kabadza kako wotobuda wondotsa.

Tinokurudzirwa kuti tichengetedze makwasha edu mumakanyi mwedumwo mwakakwashawo ndiona anemumbuti inotidetsera pautautano hwedu.

Mitombo yedu yechiantu yakanaka pakuti inodetsera inotorapa weitopora apapo apapo usingazwi wozopetuka he mangwani.

Tinozvi yemura maningi tei guma pama muzi e vantu zviya paka dzare nge maruva zvakanaka yambo maruva awawo mazhinji akona mitombo unozoto vadetsere.

Mashango edu aka dzare mitombo che zvinondoda basi kuti uwane mu sharuka unoi ziya wopinde mushango mwo pinda mweshe eyiku kombidza.

Tinodakara ngeari kutore mitombo kumashangoyo, eyiuya eyisima pamhatso eyiingwaririra. Zviri kudetsera yaambo, tinobazvibonga.

Tinodakara yambo ngemitombo yedu irikuchengetedzwa mumakanyi mwedumwo mitombo yedu yechiantu aisikurashiwaba tirikuiona ikusenza mumamuzi mwedu.

Mitombo yedu yechindau iri kutidetsera yaamho. Amweni edu tinogare kuretu ngezvibhedhleya. Antu ari kutopona ndiwo magomboti aya.

Mazaanaya mitombo yechiantu ndiyo yotonyanya kuseenzeswa kupinda mitombo yechiyungu. Antu otorima pamizi pavo mitombo yonayo.

Mitombo yedu yechiantu inomera pandau dzakaparadzana. Imweni inomera musinde mwemvura. Imweni inomera kugova kusina mvuraba.

Tinosise kusima mitombo mumakanyi medu mumamuzi mwedu rimweni remazuwa uchaona kuti ichakudetsera waita dambudziko uri kuretu ngechibhedhleya.

Mukuwo uno wotorarama unowu tinoona kuti antu akutopinda kudakarira mutombo yechiantu. Kutopinde mitombo yechiyungu iyana.

Eutano anotikurudzira kuti tisateme mumbutiba mumbuti inotipa zviro zvakawanda. Zvinosanganisire mitombo, zvinosanganisire mweya, mhepo yatinofema.

Tinobaadakara yaambo ngemakambani arikutore mitombo yedu yechiantu, eiihlamburutsa, eiinasira, eiise mumakaba akanaka. Antu arikutopona ndiyo.

Tinodakara yambo ngokuti taanawowo machiremba anonga eyirapa eyiseenzese mitombo yedu yechiantu, aveyo mweshe mwatinohamba tinoawona.

Mashakani emimbuti mizhinji anorapa. Dzimweni dzemukuwo kutondotsenga kwemene kundorikuma apapo wototsenga unotodzirapa.

Pane imweni mimbuti isingasizi kushaikwe mumamizi. Mimbuti yakaita sepfuta, inodetsera mune matenda mazhinji.

Mitombo yedu yechi andu yo wandudzwa takuiona peshe peshe iri muma gaba akanaka weide mafuta eku dzora uno aona weide zveku dhuwirisa unozviona.

Tinodakara yaampho ngekungwarirwa kuri kuitwe mitombo yedu yechiantu mumamizimwo. Antu azhinji aaendi kuchibhedhlera kuti aite denda regotsorwa.

Zviro zviri kunasirwa kubudikidza ngemitombo yechibhoyi zvati chakata, zvinosanganisira mitombo yekukweshe mazino, mitombo yekudzora.

Gedhlani remene mene riri kuwandudzwa kune makambani ari kutoritora eindoriise mumuteni einasire zviro zvakawanda zvinosanganisira mafuta ekudzora.

Behlani riyani riri kutorwa, reinohlamburudza reiswe mucheni, robudise zvakawanda zvinosanganisire mafuta ekudzora.

Tiri kubadakara ngendaa yekuti mitombo yedu yechiantu yakutotorwavo yeitoonekwavo pashi reshe. Kubudikidza ngezvigadzirwa zviri kunasirwa ngemitombo.

Kudhaya ko taite yekuerengerwa ngenyara mapiriziwo zvinoyezvinozvi nekuuya kwakaita kwakaita chiyungu zvakuiswa mukapunu kekunasirwa zvochierengwa zvechibva imona .

Mitombo yedu ye chibhoyi yosenzeswe kugadzire zviro zvaka pambauka zvino sanganisire mafuta ekudzora mishonga yeku kweshesa mazino ngezve ku nhuhwidzira.

Hurumende yedu pamwechete nebandiko rewutano, varikuhine matsamba kune akafundire anoziye zvemitombo yechantu. Tinozvibonga yambo.

Tinobonga yampho nemakambani ari kubatana ngevanoziya mutombo yechiantu einasira mitombo yedu yechiantu eibeka mumagaba akahlamburuka.

Mitombo yedu yechiantu inosanganisira uchi iri kutorwa yeindo hloyiwa yochiiswa mumagaba akanaka maningi antu ototenga opona.

Munombozviziya ere kuti emunoona ayani teiaemura makanda awo azhinji akhona ari kuseenzesa mitombo yedu yechiantu. Iyo yakatorwe ikahlamburutsa ikaiswa muzvigaba zvakanaka.

Kune amweni anthu aakutoite mushando wekutorima mithombo yedu yechinyakare anthu eitoendepo einofundiswa nemashandiro eyinoita.

Tinokurudzirwa kuti tiremekedze makwasha edu mumakanyi mwedu. Ngendaa yekuti makwasha ndivona anotoponesa, azhinji edu tirikupona ndivo kumakanyiyo.

Mitombo yechiantu imweni yakona inode kuona. Nokuti amweni mashakani anouraya anode kuisira kure neana ana asatambisa asarya.

Mitombo yedu yechiantu inonasirwa kubudikidza ngenjira dzakaparadzana, imweni yakona inonanikwa, yotwiwa yoite mauswa.

Tinosise kudakarira miyombo yedu yechiantu dzimweni dzemukuwo chibhedhleya chinenge chiri kure dai warumwa ngenyoka mitombo iyona ndiyo inoyotidetsera peyani.

Chiro chakandonakao amunaa kuti munthu undovao nekamubhedhu kako pamhatso kanonga kaine mitombo yekuti inozokudetsera rimweni ramazuwa.

Tinodakarira yaamho magomboti edu aya ngendaa yekuti magomboti ngekundokuma wotonombwambwadidza mumhatso mwako wotomwa wopona.

Mitombo yedu yechiandu inoshande ngemapandiko akaparadzana imweni inoshanda iri michero yakona ndiyona inenge yeyirapa.

Tinodakara yaampho ngekuti mitombo yedu yechiantu yakutorwa ngeana edu eipe mazita apedza onyore zveinoshanda oise mumabhuku.

Patinokume mitombo yedu yechiantu ngatidetserwe ngeanoiziya ngatikombidzwe ngeasharuka anoiziya ngokuti imweni inokuwadza.

Antu azhinji ,ari kutotore mitombo iyani, eitoiise pamuzi, yeitoite ingatei maruwa ,yeitonakise muzi, yeitonakisa zveshe ngeutano hwavo.

Pashi reshe radetsereka yaamho ngemitombo yedu yechindau. Mitombo iyi irikudakarirwa yaamho ngemuntu weshe.

Mimbuti yetinayo mumashango medu mwo, yakatikoshera maningi. Tinokurudzirwa kuti ngatiyichengetedze, tisatema mimbuti ba, mitombo.

Mitombo inoshandiswa yechiandi tavakuyiona peshe-peshe antu ariku yidakarira maningi undori pano unondotaura nezvazvo ari apo uno ndotaura nezve mitombo yechibhoyi.

Kune mimbuti yakawanda inokone kurapa mimbuti yakaita semicherenje inorapa matenda akaparadzana chezvondoda kundobhuyirwa ngeanoziya.

Tinobonga ana edu arikuende kuzvikoro zvepadera nhaka yedu yemitombo yechivantu haicharashikwi. Arikuitora eiise mumabhuku ngepama dandemutande.

Antu tiri kudetsereka maningi mumakanyi mwedumwo. Kubudikidza ngemitombo yechiantu yatinoseenzesa. Imweni yakhona tinodya michero yakhona inotidetsera.

Taka detserwa maningi kubvire tei kura tiri pashi nge mitombo yedu yechi antu iyi ino detsera akuru edu akando kura ndiyo ngati dakarire na nyamashi.

Mitombo yechianthu inorapa ngenzira dzakasiyana-siyana imweni inorapa yeiseenzeswe mashakani, kundokuma mashakani ako wotonokwatisa womwa.

Mitombo yedu yechiantu yovantudzwa ngevana vedu varikufunda veiipe mazina vapedza vanonyorahe zveinorapa mutombo wakhona.

Ngatidakarire mutombo yedu yechiantu. Mitombo yedu iyi yakanakire kuti aina mutuso weunodusaba kundopinda mushango wotokaya wotodetsereka.

Mitombo yedu yechiantu iri kudetsera yaambo. Antu obetsereka muntaraundamo, antu opona ndiyo ngekuti mitombo yechiyungu yodhuya.

Tino dakara yambo ngekuti mitombo yedu yechi antu mizhinji yakona taku kone kuti tiyi wane pa dande mutande re ruzivo zvakabai naka yambo.

Takabarerwa ndiyo mitombo yechibhoyi , imweni taiiye ekuisirwa mubota, imweni taiiye ekupuwa mangwanani aya teimboisirwe mukapu teipuza, yakatikudza iyona ngatidakarire.